Afɔkpa dzra ƒe. Wo wɔ afɔkpawo ɖe xɔ me le nɔnɔme vovovowo me eye avɔ hã le ga ma. Nanewo hã le kotoku me eƒe axa dzi. Awu ʋi aɖe ha ma le woa xa dzi. Afɔkpawo hã aɖewo hã gale le gɔme le ga ma.

kɔdi dɔwɔla aɖewo wotia atikutsetse vovovo tsɔɖe ekplɔ̃ dzi, atikutsetse abe atɔtɔ ŋuti apel kple atikutsetse vovovo aɖewo

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu, lé kɔfi le asi. Agbalẽwo le kplɔ̃ dzi. Nuɖuɖu nɔ agba ɖeka me. agbalẽwo le kplɔ̃ dzi. Enu kukluiwo le ekplɔ̃ dzi. gasue hã le kplɔ̃ dzi. enu bubu aɖewo hã nɔ kplɔ̃ dzi.

Nɔviwo woame ene. Wotsi atsi tre ɖe teƒe ɖeka eye amewo ƒete wo le agbalẽ le asi. Wonɔ esi dzim, wowɔ ɖa hã vovovo. Ame sis ame do afɔkpa.

Agiɛ ɖo ƒe abe tsileƒe ene, etsileƒe, afɔdzideƒe, aɖakago le exɔ me, tishui le dzi, seƒoƒo le dzi ahuhɔɛ le exɔ me, laɛt le xɔ me.

Nyɔnu aɖe nɔ ɔfis ,nɔ nyi ɖe dɔ gɔme do awu yibɔ. Ekplɔ̃ le gbɔ, agbalẽ le ekplɔ̃ dzi. Aha le atukpa me , kɔmpita le gbɔ wòle zazãm. Ebla gaƒoɖokui. Eʋuwo le anyigba me zɔm na dziƒoxɔa.

Nyɔnuwo. Wole agblemɔ gbogbo, mɔlugble me. Wonɔ mɔlu dom eye amewo wokɔ awu ʋe kɔbu ta. Amewo hã wobla taku. Wo sugbɔ lɛɛ hame gbogboo. Laɛt do gama.

Ɖevi aɖewo wò le hame gbogbo eye nyɔnu ametsitsi woame eve, wo le wo gbɔ, ameɖeka nye yevu, wò nɔ ese dzim kpli wo le nu kom.

Ame aɖewo, wo, wole teƒe ɖeka. Wo ƒete wo de dzonu kɔ, ɖeviwo kple ame tsitsiwo eye ɖevi ɖeka le tablet ɖe asi. Wonɔ nu kpɔm le edzi le nu kom. Wole nɔnɔ me tɔxɛ aɖe me.

Dugã me kple eŋu mɔdodo gãa aɖe dzi. Eŋu gã ame eve wokpɔ afɔku. Eye eŋuwo kaka ƒioo. Polisiŋu va tɔ ɖe gama. Ama ɖewo hã nɔ motodzi wovatɔ ɖe gama. Asawuxɔ wole mɔdzi gbogbo.

Ame wo ame ene le zɔzɔm. Ame etɔ̃ kpa vi, ame ɖeka lé ambrela kple kotoku ɖe ta ame ɖeka hã lé kotoku ɖe asi, ame ɖeka hã lé kotoku lɛ ta. Ame ɖeka hã lé baskɛti kple ambrela ɖe asi. Atiwo kple egbewo le gama.

Ɖeviwo, wole hame gbogboo. Ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo eye wonɔ edzo mla. Atsiwo le gama. Exɔwo hã wole gama fũu. Ɖeviawo wonɔ gbe dom ɖa kple dzidzɔ.

Asime. Amewo le nu dzram le asime. Ɖevi ŋutsuvi dza aɖe tsɔ kusi, wotsɔ le nua ɖe ta eye wole eŋu taya ɖe asi nɔ atutum to mɔdzi.

wotɔ xɔ vovovo le atsãme vovovovo dziƒoxɔ kple anyigbã xɔ ye eʋuwo hã nɔ mɔdzi zɔm ye atiwo hã le ɛnvaromɛnt a

Sukuviwo wole sukuxɔ me le nu srɔm eye amɔwo le enu srɔm le laptop dzi, amewo hã wonɔ anyi le gama nɔ pratikals wɔm, amɔɖɔwo hã wotse atsitsre le enu ye wɔmɔ le le kɔmputa dzi kpɔm.

Nyɔnu ame eve nɔ asime. Atikutsetsesime, wota avɔ. Ame ɖeka do awu yibɔ. Atikutsetsewo nɔ asia me vovovo abe aduba, ŋuti, atɔtɔ, wɔtamelo, akɔɖu, ablɛ, tomatos eye nanewo hã nɔ kotoku me le asia me.

Sewɔtakpekpexɔ me, edukplɔla kple esewɔlawo, wonɔ dukɔkplɔla gbɔ nɔ edzre wɔm eye kpovitɔ, gbadagbawo wonɔ avu lém ameawo le sewɔtakpexɔme.

kɛtɛkɛ tsɔ ame gbogbówo amɔ lewo le woŋu amɔ lewo le eŋukume amɔ lɔwo hã le eme. ŋtɔ amɔ lɔwo tsatsitre ɖe emɔ xadzi le amio kpɔ le eʋuɔ dzi ɖoɖa la

Asime nye enudzraƒe, amewo nɔ nu dzram, nɔ enu nu vovovowo dzram abe tomatosi, sabala, elã eye ame ɖewo hã wova enu ƒle ƒe le asi me

Xɔme anyinɔƒe le yeke. Amewo wonɔ anyile le xɔme. Zikpewo, ekplɔ̃, seƒoƒowo kpli nɔnɔmetata vovovo aɖewo wonɔ xɔ me. Lait hã nɔ xɔ me.

Womevea le takoƒe nɔ ta kom. Me ɖeka nɔa nyi ɖe blegɔ me. Me ɖeka nɔa tsia tsitre ɖe ɖɔ kuku ega kui le takomɔ ɖe ɖa si nɔ ta kom ne nɔvia. Ahuhɔe le xɔa me. Nɔnɔmetata vovovcoawo hã ga ŋɔ nu.

Ɖevi woame ene va tɔkɔ, va etsikuƒe ame ɖeka lé gago le asi, ame eve lé rɔba gago le asi, ame ɖeka hã lé rɔba gagbɛ le asi kɔ nɔ etsi kumee. Ame ɖeka ɖɔ kuku, wonɔ dzidzɔkpɔkpɔme nɔ etsiɛ kum.

Nyɔnua le kple ɖevia le woame ve wote avɔ eye ɖeviwo nɔ anyi yeŋtɔ tsatitre. Ye woku tsi nɔ tɔtrɔ ɖe ɖevie ɖeka wo tame. Eze ale le gbɔ tsi nɔ dudum trɔ me. Exɔwo hã le gbɔ. Seƒoƒowo hã le gbɔ.

Sodzawo, wole trani, ame aɖewo lé tu ɖe asi le tudada srɔ̃m eye ame aɖewo le tuadada fiam wo, wo paki ŋu hã le gbeme, atiwo hã le gema.

Ƒome aɖewo wo ƒoƒu nɔ enu ɖum. Wonɔ nuɖuɖu vovovowo ɖum kple atikutsetsewo hã wonɔ kplɔ dzi. Ame aɖewo le foni ɖe asi wonɔ edzi kpɔm nɔ enu kom, ame aɖewo hã wo le aha ɖe asi.

Yameŋu aɖe va dze eye amewo le go dom le eme. Ɖevi aɖe lé pɛ ɖe asi eye nyɔnu aɖe lé bagi ɖe asi eye wonɔ asi ŋuŋum, ame aɖewo hã nɔ go dom to …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

Aƒu to, nyɔnua aɖewo va lã ƒleƒe. Wolɔ lã le nu me vovovovo. Nuwo sugbɔ ɖe gema. Ŋutsuwo hã le eme. Tɔdziŋu le gema. Eto hã le gema. Likpo dze ɖe ʋixeme.